wetand a in gonof fo simanqolof rek fo o ndombo le saqoona rek no xot oleeke xaye yoon ten fo wa ENDA PRONAT
Ok no xeto leke i nqetna mi'o ne'e Marie Bane <hesitation> ref le chargé de progés <hesitation> EGALAO en meme temps ENEMISEF responsapble genre au nivau de Diouroup donc xet oleeke mene ke waraluna rek ka ref poŋk leŋ ku layn na walum ax xan o lay xooxopx we ta ref ka andoona yee ndiiki ka refna jafe jafe yo no xooxoox we te re'u koy poŋk leŋ no point leŋ na andoona yee xaye no projet ne . Kaa jeg teen solo parce que projet ne kaa lay affaire a qooq, a lay affaire o tew, a ley affaire gouvernance a lay affaire tranformation to bo transformer a affaire "kene fop fok o lay a qooq bo o xooxaa koo jeg ax . Donc ax a ref ka andoona yee ka jegna solooyo no no xooxoox we .Donc waxtan leeke koy oxey tambale'aa o Ndiongolor atelier na i mbi'ina maaga yee i lancer a projet ne ta re'u mois d' octobre i yoon fo ten au nivau de Ndiongolor village comme Senghor comme Ndoundour comme Diouroup comme Fayeen. I nde'u fa den maaga ñaal tadik groupe lu ref'ina a jeg ka ta waxtaana ;yee i parena no kaaga i ndako ndet Ndoundoox mbi' magaa ñaal tadik fo saate ke comme Bikol comme Mbasis comme Sobene comme Sangare i ndefa fa den maaga ñaal tadik encore. Boo njal fa den comme ne i njalit'ina zone ne Njongolor yee i parena kaaga koy Tening faana passer na ta ref le 15 i mbi'oogu plan "d' action ne ta sut teen ka jegna jeg solo. Donc problème ke xa waralu problème ke jafe jafe ke donc xa warun o safara donc da numtooxiid ten xaye koy ta ref décision ta ref'u i mbaro yiɓaɗoox ke i nqotitna o Njongolor, ke i nqotitna o Ndoundokh waye ke plan d' action ne layna teno i ɓisiidu xaye pour mbaag o mbi'in waye da ɗeet deno da sut ke da njalta in ka andoona yee a fi'angee xan jafe jefe ke ndefna no walum ax kene fo xa waraluno fop pour waago safara'oox.
No ax kene est ce que aussi layano ndiiki sax na paafaal ake rek kay ax a refa jaje jafe me i ndefna meen xaye me yit koy a jega kena layel ee semence certifiée yaam fogun faak koy ga'aam yen cooxitna materiel agricole fe aussi nu ndamitaa wiin we no ka farna no ax. Ndax ren nam nu nge'tu kene no restitution fe ndax a keek ale aussi aaraa ke aussi refee jafe jafe i njangin a den bo pare aussi ndax jegee teen wiin wa andoona yee xaye a mbaaga ndefat wa andna yee manaam ka ndefkata wa andna yee a mbaaga sax a a seede a wiin we no ax ke ndax lakas lakas ndax a cangin ale daal a jega na den o njiriñ.===
ok :A ndiiki <hesitation> o ɗeetanga atelier faaga no ke i mbi'oogina pour ɗeet ke andoona yee ten yoqu meen no ax no gox ke fo ban genre ax yoqu meen i ɗeet ke jegna meen fo ke manquer na meen comme chaque année ka i cooxaa den ax. I naa cooxaa den ax aareer ndaa xaye ke i mbugna da ndet ba mbaag o mbaag o mbaagan a qoox den bo dépendre katee no no projet te ENDA wa dépendre katee no gouuvernement .Parce den layoodun den layu yee ax ke maad oxe ɓisiidakee ndaa a kar a garanga motee den. A garidanga tamit ne refee ax kaa ndefna qualité ax kene layoona koy andoona yee semence certifiée yakaaraam ee IZRA ten na fi'an meen, ten na ɓisiidan. A jega koy comme nen a ñaaw ake des fois i naa mbi'aa de tel sorte que ax ka andoona yee no ñaaw ake certifié andoona yee i na mbexeyaa bo mbi'a den comme Suuna Trois fe. IZRA cooxta waaga institut de recherche ke mais yakaaraam ee mene ke wareena war o fi' ten refu yee mbexey lekolo te ref xooxoox we fo institut de recherche ke wene na saytuwa no ka ret na no mbirum qooq da mbaag o njiriñaa den no varieté fe da mbaag o anda den waye da mbaag o and me da mbaagna rañe'it qualité ke wala nam a mbaagu mbi' ba njeg semence de certifié wa ndef na qualité .
II ndaa o lay ee koy ndiig ne ren aussi changement climatique a taxa bo ga'ano ne ta deɓit'ina fagun faak kam nan oxa naa layaa xaye ndiiki sax ee a deɓa mayu ndaa taxee i njegooyo sax a aareeri njegee kaaf i njegee dara kon koy we njegeerna nam a mbagu ngekitooyo ax pour o feet fo laqa feet?
Donc kaaga yakaaraam ee a foga no plan d' action fe fe da ɓekna point ke point ke da ɓekna no plan d' action fe donc ta ref poŋk fa jegna solo .Parce que geekand ole yee nee ngeekta conservation ka ref ke refna jafe jafe technique de production ke nam a mbi'kaa ba mbaag o nqooxan a qoox den ax den jafe jafe yo <hesitation> ta ref role ke ta ref muumeen ke naa ndokanaa den lanq ke gaa faible at. Changement climatique fe donc a ref jafe jafe kene fop a ref jafe jafe den kam plan d' action fe a ndaka numtooxiid a lay ee a mbaaganga a mbaag o lekalo fo service météo pour da mbaag o informer a den no walu prévision ke chaque année ya ndiiig ne rokiidaa A fi'angaan parce que constat fe da mbi'na we ando fagun faak yee i mbi'na atelier ne météo fo wa météo we méteo layna yee a teƥ a eetaan ale ndiig o we nduuf'ina fop a njegaayo ndiig ndaa we respecter erna ke ta layna donc den njegeeru ndiig . Donc xan a faax ke xooxoox we fo wa météo a lekoolo a mbaag o da mbaago njega information a refanga yee ndiig ne xan foof fu may da mbaag o utiliser semence a cycle long A refanga yee ndiig ne foof le maykee de mbaag o utiliser semence a cycle court donc ta ref ka andoona yee donc il de adapter ox fo nouvelle technologie fe météo. Waye tamit ta ref wa institut de recherche ke waye tamit da mbexey da njik xaye des producteur ka andoona yee xan a mbaag o démultiplier a semence ke dans la zone ba andoona yee xaye xan qooxoox we a mbaag o autonome rawatina rew we . Parce que tamit da mbaag o ngeekan a den a njeg moyen a former el bo a mbaago ngeenoox, a mbaag o ngeenooxan a qoox den a mbaag o produire a ax a qoox den aaye a mbaag o ngeekan a den a qoox den bo yaqooxkee. Maaga yo in way lancer a ten a foga no plan d' action ne ta ref wa DITAYEL Fatick nam i mbaagu mbexey xaye a foga no plan d' action ne organiser un atelier au départemental au nivau de fatick ba andoona yee xan i mbaag o mbaxtaan wu retna no walum semence fa den . Waye tamit i sooxla'aa mbexey bo xaye ndak o mbexey bo former ɗeet un FORUM a wala FORA na i mbexeyna bo ɗeet xet ax semence ne njegna zone fe tout au nivau de la région pour i mbaag o ɗeet we manquer ina a jeganga, a refanga a jega we saquna ta waag o sut nam i mbaagu mbexey xaye we njegna xam xam fe a keekale'a da mbaag o partager in fo lakas ke a jaranga des visite d' échange poŋk kaaga . A ref poŋk mayu ka andoona yee a sutooxa no walum plan d' action fe to yakarame poŋk ka jegna jeg solo yo .
Cegel ke na nqaƴel aussi surtout a toltuwanoyo kam réunion fe.
<hesitation> Cegel ke probléme o probleme o foogaam ale a dak o sutu no probleme ke souligner ena kam kam kam réunion fe donc ta ref ka jafeñna parce que xooxoox we ga lay e <hesitation> gaa teelaa gaƴo ndiig ne ndiig ne kaaf ke den sax mbeerke de ñofandoxa pour a mbaago a saxad pour a mbaago nqaq . Parce que a anda ye naak ke ga ngatiida donc gaa ñofandooxaa fo naak ke ta ref problème ka andoona yee xaye lakas ke koo ga'a yee kaaga naa taxaa ne nqaƴaa <hesitation> xa qol axe den bata weer. A weer ale ta warna ax ke ta weer a normale o waag o conserver in <hesitation> stockage fe ka yoqa .Parce que ga ñofandora fo naak ke i fo molaan ke na ngariida ten taxu temps fe da mbarna mbi' teen nangiran o mbi'aa.
Mene matériel agricole fe aussi fagun faak ga'aam me nu cooxit a matériel agricole ndaax ren xan a jeg aussi calir ka andoona yee xan u ndamtinooyo aussi wene andoona yee den na njalta no commune ke.
Ok :aa ren xan a jeg comme ne i mbi'tan rek yakaaraam ee <hesitation> phase i cooxta phase eetaan ax dèja distribuer: far dans <hesitation> 20 villages i accompagner a ren. Donc ax a jega ax eetaan ke ngarna a distribuer el donc a yoqa ax lakas ka mbarna ndako ngariid machine ke <hesitation> déjà a nqemban ee bo ƴut livraison fe yoqu ta ref des semoire fo des Ou. Donc miñatee dara rek inchaala xan da livrer el au producteur des villages concernées.
Mais aussi ne da laytonga o ten aussi a layangoyo aussi kaam bug'u anda ke météo a laya parce que o ɗeetangaan laya aussi Ditayel ta ref mal na andoona yee aussi ka mbokatooyo wen nuun wene fop `naa yo'nuwaa no ka farna no agriculture no agro écologie. Ndax no ren ren ren kene aussi xooxoox we laynaayo ndax nu tega ten pexey pour de mbaag o nanaa yaam anda yee koy Jokalante xey meen lakas we way meen a jega xa message xa andoona yee sax ka cooxel ndiiki xooxoox we yiin tikorik kene yan solution nu mbugu apporter no kaaga.
Kaaga yakaaraam ee fagun gaak rek i mbi'aa fo den atelier ye ndiig na rokiida wa météo mbexey bo inscrir quelques producteur andoona yee gaa ndawaa message mbexey bo .

No no qol axe den pour mbaag o njegaa prévision <hesitation> kene ke pluviométrie fe chaque année donc ta ref <hesitation> jeg o fa andoona yee a rafetlooxan a paax. <hesitation> Parce que ka arranger a den a anda ye roog fe na deɓa. A deɓange xan a and ke météo information ka ka servir a den ka jeg o njiriñ na den donc ta ref ka andoona yee a numtooxiida no plan d' action donc ta ref ka andoona yee ka war o yaajanel ka war o dak o fi'el. Ndaa a foga no plan d' action donc ga i ɗeet ka na i mbexeyna bo ɗeet si c' est possible nu ke yoqna ren i ɗeet si c' est pas possible te <hesitation> ta préparer el pour mbaan insaala
Njooko njal Njooko njal tew oxe.

kon aca bo xaye rek i ndef no no saate fe Diouroup rek ta ref o xet o maak ola andoona yee koy ka i yoon teen ENDA PRONAT da ndefooyo koy mal na andoona yee koy ka ndamta xooxoox we a ndamta aussi we naa mbi'aa maraichage mais ndamta sax groupement ke. No ka farna no ke de yo'nuwaayo xaye koy i nget mene na xa qet xa mayu xa andoona yee koy a njeg a mene no jamano kene mbaafna da ngar xaye koy a ngarid a ngar a laltiidooyo ke andoona yee a mbi'anooyo o Njogoloor a mbi'inooyo o Ndoundokh. I ngar koy njeg teen genar maak no genar we émission ne xaye i nqaƴka rek o koor oxe ta présenter oox a lay oxe ta refna fo o ndombo le andoona yee ten a saqu.
EE njooko njal directeur mi' ne'e Ngor Sene ancien président communauté rurale <hesitation> fog na conseil minicipale Tataguine fog no commision ak représenter gaynaak we yit no xet ole yaam oxu layna a qooq o lay ngaynaak axa kaaga refu mi' refu ka ɓisiidaxam meen xaye.
Merci tew oxe gon le fo simanqol le fo saate fe inooraa.
II jerejef président mi' Diouma Badiane ne'eem inoor saate fe na layel o Njongoloor ref o présidente SPAT association paysane non gouvernementale to o yo'nooxa na qooq fo ngaynaak.
II kon bo xaye rek koy i laya no ka farna no semence ke andoona yee koy semence certifiée yaam fogaam ee xa qiid axe mbaafna fop ka njangnoogelooyo nam i mbaru saqitooyo sax nam i mbaru mbexey bo njegooyo ax ka andoona yee o feet fo laqa feet o maad oxe cooxtanga ax sax i mbaag o njeg ax ndax nu mbooga yee kene nu njangna teen ndax nu mbaa njeg ka nu layna teen mbaa kan u ɓaatna teen mbaa sax tektal'a andna yee daal a mbaa ɓatelooyo sax o fog ole naa nangilwaa <hesitation> a Diarekh FM a nangilwaa a Ndef Leng FM xaye den ndef a radio ɗik aka andoona yee den yoonu fa nuun xaye ni waxtaan le .
<hesitation> o xet ole bo i laya teen sax i njemo ngidim wa ENDA parce que a <hesitation> nam a layel a gisanga o neen a wara gidma a Sigoy Samba gisanga o neen a wara gidma sigoy In xooxoox i ndefu xa ɓiy no xooxoox i ndefu to o xooxoox koy oxu layna i lay ax kon jafe jefe nene andoona yee a njegan xaye ENDA mbafanga a njema mbokat xooxoox we. Pour nam a nqalaatka no ax ke den ax ke nde'ina meen fo ax ke ngarna fo nam wiin mbaagu mbi' ba njeg ax pour a mbaag o Njilik a organiser a kaaga a organiser a wiin we pour na da mbaagna mbexey ba wiin we mbaago njeg jafe jafe ne ax ke a wat. I mbara ngidma ENDA a taxa i nga'aa yee ke ta lalaa wiin we bo wiin we nqotaa ƭat alaga yakaaraam ee ke re'ina meen bes ka directeur o kiin oxe retanga na reta bo andatira me o jofa ko numtooxa me inooroona. To ke ke re'ee meen, ax re'ee probléme no qooxoox xooxoox we gaa njeg'u ax refee ax kaaf refee ax aareer refee ax mana refa ax lakas ax ga njeg'u mbaa ndoyee. To sax jafe jafe gura to xa qiid axe ngara nda wiin we a sagan bo yee ke maak wa mbi'oogina ne da ngeektoogina ax wiin we ka nqaƴin ka mbatuna teen ax ake i njeg'ina Ndaa xa ax axa i njeg'ina coosan kaa ɗeɓa den a nqooxaa ax ake den to jamano kaa ñaƴaa ka nu wiin we saqangan o saq o ax ɓisiid ax oxa mengor na fo a qiid a teƥ ake waagan o jang daal ndaa bo deɓo lene saqoona . Kene koy ten ENDA garu pour a lay ee xa ax axene i njegna xa coosan axe i teye a den mbokata den fo xa ax ake parce que kat foofi ñaka to foofi waaga ɓat o jeg ndaa a ɓaatanga jeg a soɓa in fo xa ax xa qas axe andoona yee xa ax jegee foofi soom o. Xan a ref ka andoona yee xan a ɓis a in jafe jafe ku ta ɓis ku axa a penan axe ɓis'ina in no jafe jafe no feñ ole xa qas axe foofi njeganga xan a ɓisiid jafe jafe fo mbod naaga ten taxu ta ngar pour a a ndakniid wiin we. A ndakniid a den o kiin o kiin a jem o dam a numtiid a organiser to ga o leŋ waree cung o kiin no xooxum ba cungo leŋ no xooxof o qooxoox waree cung maat no ax waree cungo leŋ no ax kon ndaa kene ta layu ka ta lay ee fat wiin we mbagaru a mbexeyan a qoox den ba njeg ax.
<hesitation> Tew oxe Yao Boye wo' oo moofan wene wa SAPAT ta ref organisme non gouvernemental e nu yoon teen fo wa ENDA nu mbaxtaanaa no ka farna a qooq ale no ka farna no ngaynaak ne .Mais aussi no ka farna no sax no développement communauteriat o layanga ta ref financement ke rew we yiin ta ref maraichage ke yiin ta ref fo lakas fo lakas xar o waago ɓaat no ke andoona yee koy jangatan no xa qet axene andoona yee ENDA owey mbi'an wo o représenter mene a SAPAT.
I content na paax no laamit ale laamta président directeur i ndiiki i nqijlu qoox in o kiin ne geenuwa no kiin o kendof surtout o maad yaam o maad o xe xooxee. Kaa jikka ax a cooɗ wiin we ndaa wo fe naa xooxaa, mi' de wetandwam mames ka jangoogu ax a dagin no nqaw ree ax maalo, ree ax a ñaaw, ree ax a aareer .So ax kene ta daagka no nqaw o xooxangaan rek waaga jeg teen xa paam axa fadna ɓeta fo leŋ ɓeta tadaq. To ta xata no nqaw so ndiiki in kaaga fop i nqaƴin ke maam ke in a mbi'oogina i nqaƴin topa lakas ee ka i supta ndaa bo o supta to ke o supta jeganirang o njiriñ o war o numtoox . No ka maamof a fi'oogina fo Paapof fo Yayof keke a pi' retard fa maak na in i ndaa koy i nga'a tamt ale ta damta a saax ake gox goxaat ke in xa qoox in ga i cooxtoogu ax ree axa aareer ree ax kaaf . Ndaa i ɗeeta bo o cooɗatanga o kiin ax rabidkiran <hesitation> ISRA mi' fene mosaam o jeg ax ISRA bo cooɗin wiin ndaa jegiim teen dara to normalement o cooɗange o numti kaaga xan o jeg o yal fajo lakas a a daaw teen . Wiin we yitam a mbara o supit ciko ke adna fe yaqwee, jamano fe yaqwee ciko ke yaqwu .So i mbaro mbi' it a supitoyo a qooqooƭ parce que fat a wooronge changement climatique fe a dama jawu fe bo ne foofi jegtoogna jegatee so ke waraluna refu yee in rew we . Mu i ndaawna i ndeɓ puus, mbuus ka moƴna bon jegee a pneus ke da ndeɓaa qal ale i ndoxan fo suun olene a reta took asaman kaaga yitam a naa galangkooraa a teƥ ake taxar mayu njegatee. Ndaa ENDA Pronade i nga'a da aaraa taxar ke saas ke a njimbaa taxar, mbi'aa reboisement kaaga a refa ka jiriñ ina in lool na jawu fe fo xa qol axe rew we itam nu mbara sensibliser el mbuus. O ƴutanga no mbuus o dajale'angan bata may gasin ba ta xooɗ o yipin ma ndax a woorange mbuus nu t refna ku duufoona ma saxkee to mbuus ka ñoowa teemeeri at mbit ka xupuna to yaqukee o sooykee mukk. Sensibliser yo rew we i mbi'an sensiblisation ndok kam a saax ake in SAPAT da layaa rew we puus ke ngisa fo kawsu ke ndaa yaqanee rew we a nans ne da nandna fat i supit ciko ke in ii.
kon o koor oxe Séne nana ke tew oxe a layna foogaam ee sax a laya, o layanga yee puus rek o lay élevage so anda ye fok wo fe andoona yee koy koo yo'nowaa no yar it anda ye puus ke layirong no lanq ke sax mais a mbonaayo sax no cegel ke yiin fo lakas fo lakas. Ndaa yit koy i yoonanga fo ENDA PRONAT in no calel ke da njalaayo o tew oxe layan ndiiki yaaga fo yaaga a jega na geek to gena semence .Ndaa ga'ano ndiiki yit koy in ka mbatandor peut etre xa teɓandong i ndefu koy mbamir nuun ndaa i anda yitee. Yaaga ko ga'oogu o waranga duufik sax sutanga aaraa ke o fañta mboƥ ne yee ban ƴaxinooyo yaam ka jeg poudre fa fi'eena teen ndiiki ndaa yit koy a jega yit koy ne da laytuna IZRA a mbadiida xaye fo semence lakas ka andoona yee par rapport ne tew oxe laytuna no changement climantique ke a wara adapter el par rapport a ne nqooxtoogina yaqga bone koy Ndaa changement climatique i layu yo ne roog fe deɓta deɓtatiran, ne ta mayta maytatiran ndaa a naa ñofaa o ñofel ola andna yee yit koy i yoonangee fo jamano rek i mba njeg teen jafe jafe koor oxe séne.
Kaaga jeg solo trop o kiin nu te tolwa ke mbegoorna fo kaaga ta waru fi' xa ax axene refna ke IZRA a a ɓisiida kaa topaa den a xeɓanan a den bota ande a mengora fo fo foof lene roog a deɓaa ndiiki. Kene fat i ndam teen to to njem o adapter u teen ne laytoona parce que o kiin koy a soɓanga yee ke o ñoowta kene ke na ke andoona yee te waag o tax o jegin o kiin a layangang o ten ko waro nananin to ku kiin. Ku ga'oona meen o kiin a fi' xaye ka jangnel o ten a ɗoxa xan a faax fo xane xaye moofa ku ga'oona ta ref qas ke o xefin xan tig a gar o war'u jiriñoorin to jiriñoorkino ten taxu xa ax axene tamit. Vraiment fat wiin we a njem o ndef ta ne ta layteena te ndeeftin ne ke jofna no puus ke ke ta yaqaa no qooq ale xupu te xupu te xupu ke ta yaqaa no ke ta yaqaa no ngaynaak ne xupu. Me i ndefna xaye cegel ke njegatee ka da ñaamaa ku da nga'na rek a ñaam to ga'aa puus ke ne ta mbafta xa mbaagu ke da nqota marcher ne a ɗeet ka safna sukar da ɓekin ɓuus ka safna nen ke taxna ta fofel mbuus. Kene cegel ke nga'angaan rek kaa mbugaa ndal fo nqot mbuss ne a ñaamin a retanga bo kam ndiig na xan o soɓ meke njegal na andoona yee ka xon ga'a soox ne me njegel ne deɓeena o fadanga ma waaga giss maaga ka mayna o saaku puus to puus kaaga mbarun. Kon puus kene ke da yaqaayo jawane ke ta yaqaayo muumeen ke xupun fuuf cegel ke nqeexange bo mbañatee daaɗ refee mbaal, refee naak, refee fambe to to puus kene naa pangaa den fo basse ke. Kene wiin we mbara mbexey bo den na ɓisiidan ke kiin a ɓisiida kay a waaga fexey bo a aarin bo yaqankiran jeg xalalof waaɗ caaxan ka andoona yee o ndiko ta jiriñkang so o yaqtin xalalum musiba yo to mbuus ne yaqanangiran a yaqan kendtandof. Puus kene koy ka i mbaru mu i nga'na mbuus a yetaa o gisin o kiin ka war mu ta tol wa rek a gisaa puus o kend fa gisaa puus kon puus ke nqool yaam wiin we ndeɓu den ne ta ndeɓta den a ngistooganga den neen puus ndefkee meen.
Kon njooko njal tew oxe bo xaye rek koy no laamit ne rek layano ndiiki sax nuun moom feek rew nu ndefu yo i nga'aayo koy ndaa yit koy i ndamta sax no ka farna no matériel agricole. Mais layano ndiiki no genre fe aussi i ɗeeta yee ka mbexey bo no jamano fe i ndefna ndiiki ka i lay re rew we mu koor oxe seen a waagna jegit xa qol aussi a nqooxan rew we kaa mbar o coox a den xa qol a nqooxanooyo yaam ne da layta yo koy mi nak fogan nowe na leya ye rewe mat o leya nga den des financement ke rewe rek dena ndab da mi kam leye rewe ne ndaɓ dayo in yaal pind ke ina ndaɓdaayo. Yaam yees refo xaye ndaa a woranga wor ee o retanga bo police a ngeenoox xaye koy a lay ee o lad ola ko ƴufiid kaye e Pape Made dimle'aam kat. Yaam kat bala gaci jega mbala kat djibi ee damtam fe o ɓees mi' kat xaalis fa kat kaam ɓek'un maana yaam xew ka yiin tikorik kene xayo lay ka rew we naa nangilwa xa radio xene koy ta ref Diarekh FM fo NDef Leng FM no émission nene xaye.
Iyo koy Directeur ndiiki a refanga yee no problème rew we na ndawaa xa lad axe o tew a rawanga xaalis rek o ɓasil ne a ɓisun o tew rawkee xaalis a ci'tin. Parce que in rew mayu ka a wara in o ɓiy a ñakanga o ñaaƭ yaay a layka, o ɓiy a xeexange Yaay a layka. Parce i ndefu mbaa le i ndefu mbind ne me ta refna directeur wo xey mene ndaa mbind na o tew a refanga ma ku manquer na xan a fi'in o cooxtanga a motangee a jegangee xana fi'in ma to jom in itam ka reta yee o tew o geenu rabdinwa tew o kendof a nana kene taxu banque ke njaɓo ndawnaa ndabda in. To init ku i ndawna ka i njaltikkan o tew a rawanga xaalis o maad oxe kaa lay ee bey dunde xaalis ke i njaga o jeganga produit ka andoona yee mote to a waaga transformer ka i transformer a ñaaw. Transformer a mbok, pursiin ke, pursiin waan o fi' beignet te fel bo waagano fi' cake a ñaaw waano fi' beignet waano fi' cake kaaf ke nu nqooxaa ka i transformer an mbi'an xa caakri meme maalo neen. Yaag koy ke i njala no pind ke ke goor we nqooxaa, i nqooxan fa den i mbaaga ñoowtin ndaa yoq ka jeg rew no rew no wiin we yitam kene taxu um layong me adna yaqwee ciko ke yaqwu anda ke tax na ciko ke yaqwu. Wo' o cooxange yee xooxki to waagino xoox lay ee roog moƴu ween mo xoox ndaa xaƴkino ke retka nu nqaajrin ñaamkin pind ka to o maad oxe ENDA ka lay ee nqooxik yo pour ñaam. Ndaa xooxik pour ñaamik yakanee koy o sutaa ax o xooxange namo jegitka ax mbaan o moof cunga ENDA. ENDA cooxangang xaye xaye xooxino a feetanga cooɗkatirang ax . Kaaga refkee galangkoor no wo' a ref galangkoor no no kendum legit ka jeg ke taxna rew we njegatee courrage a tayil lool pour a qooq ale wo' tokoor ngoor a jeganga o qolum mi Diouma um jeg a mbeel ale mi' ngenka ndeta ba ande Diouma saxada ba fesaam a cinj o kaynaak oxe ten tokor Ngoor a waa ñak o maad de ndaa o kaynaak oxe ten a ruurin na ñaamnitka a mbeel ale mi' saa faamir fo mi'. O ɓisangaan na ƭat te o kentandum o pourtant Ngoor tokoorum o de ndaa ɓisaan na ƭat tom raw ax tom cooɗel ax ke e ndaa pour yaam xoolwel fo jalik pour ñoowin ɓasil ne mi' anda yee kaaga a mosa ,xeda. Kaaga tig xedu yo ,ten taxu gaynaak we yitam fat da ndamaa muumeen ke den ndiig a fadanga a ndiiki daan we ka nqaƴopgu ma naak a ndefaa pambe ke ndef ma. Ndiiki goor we ka ndiña a qufid ake bo qufid jegatee a ɓandanga o kiin a qol ta jangan a ruuñan a ruuñan o layanga qol lee mi' te kene mi' ɓatun ten mbiit kene mi' jegun kaaga refee ƭat. Nqaƴyo qufid ake wiin we saarnit teen a nqaƴ teen muumeen ke den rew we mbaag o nqooxik, paal ke a tokaan ale mumeen ke kaarwa o ñaal fo o yeng a yaqanaa wiin we. o xooxanga a piifin sax sutkatiro maaga dara yaam muumeen ndiiki koy kene mairie um diisan ba re'ina ye mairie ke inoox a lay ee par exemple xaye kaam rokaa jurup muumeen fu ta ga'na ta taxawaalwa ta ɓek no auto um a ɓisiidin mene a fi'na Ndiogoloor a fi'in a Saseen, a fi'in Dioral ,a fi'in o Jareex xan a nqum muumeen ke den .
D' accord jerejef koor oxe Séne xa waag o ɓaat no xur ole yaam foogaam ee wo' o kay naak refo nana ke tew oxe layna ndiiki ɓektel yiif o xar waago ɓaat teen rek bala i mbegaa émission fe yaam anda me O Badian oxe moom fo Sésen we owey nanaa a siis ake o wey yo'nelooyo maana .
Keem ɓaatka teen boog l' ensemble um gidma nuun wolu wa radio Ndef Leng fo radio radio Diarekh FM content lol koy parce nu no njegun. Ga'aa i mbaratee njeg problème problème de communication i mbariran o njeg nuun weeke i nga'a keen ake nu ngeenuna keke a felaxam lool rew we Ndef Leng ka gar a gen Departement Fatick. Ke refna a qooq ale fo ngaynaak ne ta geenwin fo cosaan ne in Diarekha wetid fede faak a geenu a gar tenit a fod ɓak lene keke mbi'na felaxam lool mexey njookaa nuun a njal wo' directeur Radio Ndef Leng fo directeur radio Diarekh FM . In way Nnjookaa nuuna njal sante'a nuun a paax content trop no kene kene Diouma layna a ref ndigil ga'ano koy ke lay'uma rek ten refu yee ke ɓek'ina in keke o kiin oxe xaƴna me ta re'na. A reto mbiñ o lakas fook a jeg ka suptooxna teen ga'aa ke maak we mbi'oogina ka i nqooxoogu to saq muumeen in to i yaqrikee parce que ke i ɓerogu ma andnoona yee meke ka ref ka jati jati fa andoona yee xa paam axa yo, pambe ka yo, naak ka yo, fop magaa ndiigaa maaga ndefkaa bo maada ndefkaa bo mois de Décembre a xon to soog o ndok kam kam o xooxand ole me rew we nqooxaq ceeb mbadkee ma. Me goor we nqooxaq kaaf mbadke ema ye ta mbadna koy a nqoox ba nqoox jatu ke kene rim keke; kene refu yaqa ndq neke to i mbee sambir fo ngaynaak. Il faut i numtu ɗeet nqaƴan ngaynaak ne parce que ndiiga yaqwanga ngaynaqk o na xambanan sayu ndiig a yaquna ngaynaak soom yakaare ta kon koy ngaynaak ne waagee yoq a ciinj. Tabaski ngaynaak, bat ngaynaak, a mboy ngaynaak comme ngaynaak waagee yoq a cinj il faut koy ta organiser at a xembanin bo ne maak we saqit'ina a qooq ale a saqit'u ngaynaak i maadin o njiriñoran keke daal a jegangaan xan i muc no no no yaqanir ne to yaqan ke i nqooxaa ke laya laya njega ke buguma lay teen.
Njooko njooko njal rek bo jaf le na gara tew oxe ka jeg ka ta bugna lay ɓaat teen serigne Djiby i coox a Ya Fatou.

Mais o ser oxe mi' duufna to duufoogu korof a ñoowaa donc a korof a xonanga a refa o ɓak o ta lay ee Yaay ye jangi meke ma o duufaa ke bugoona o ɓees o ndew a wa dolwaa no saax a gar um bug o war o ci'in a ñaaw. Mbit war o ci'in fasaaɓ est ce kaam retkaa no ka seemir oxa mi' naqanin ta to jeginum ten taxu o tew oxe doluna no mbind ba nogoy a rim ma ɓasil Papa xonanga xa ɓiy axe njeganga a mbara ɗegan a Yaya mata ɓengala ke ta xooxa pour ɓaslum. Kaaga um ɓaata teen so jajefalang a paax a paax a paax nuun radio Ndef Leng fo radio fo radio Diarekh FM i simna itam a monsieur le maire DG nam Treise Faye Treise Faye Diouf simnan a paax wo radio Ndef Leng simnanaxam a Mbagnick Ndiaye a monsieur Mbagnick Ndiaye Mbagnick a fi'a ba ci'am machine <laughs> jaragen jef <crosstalk> merci beaucoup <crosstalk>